mamaati kuni dadalu base mamaati? hiikko addaati kuni togoo suuqe afi'nanihu?

Jilu base lawanno mushurrootaho kuri adhamanni nooreeti meyaatinna labbaahu jilu noo baase lawanno babbaxino anganirinna intannirinna waasu ofolle no.

Kuni daddali maati yinayiiho? maayiinni loonsaayiiho? maati su'minsa? su'minsa maa maa yaamamanno?

irgaalamete zoonera noo iibballichooti tini. iibballicho babbaxxino xibbira xagichimmate horonsi'nayi wayi noowaayi iibballichooti.

Kuni mannu maayiira gamba yino mannaati? hiittoo godo'le godo'lara gamba yino mannaati? kuni gamba yino manni massaraati?

Misilete iima kayissinoti mamiichootikka base? .... Tini baarzaafetekka?